Toh kamar yanda kuke gani wannan noman wannan gona ne wannan kuma gonar gahinan kaman yadda kuke gani shukan da akayi kaman misali an samu fili ne se akayi shuka toh shukan nan da akayi se an kula dashi ze tsuro kuma bayan ya tsuro a ƙara bashi kula a mai ban ruwa da de sauran su harda taki da de sauran su har ya kai munzalin da ze yi feshi da dai sauran su toh kaman yanzu da wanda yake da sha'awan noma na farko abinda ya kamata ya fara yi ze nema wurin da zeyi shuka in kuma bayan ya nema wurin da ze yi shuka ze nima dai ya abubuwan dai da ze noma komai ze kai tanadi komai a takaice inya tanada kaman iri da kuma wurin da zai yi noman ya kai matakin noma inya kai matakin noma inya kai matakin inya kai matakin shuka, kan yayi shuka se abu na gaba noma da feshi yayi ta kuma kula da shi yana mai ban ruwa har ya kai matakin da zai cire toh lailai ya kamata ga manomi ya zauna ya duba da kyau yaga abun daya kamata ya gano daga gonan shi abun da ya shuka da de sauran su toh ni dai indai nine nake wannan zan ga nayi abun da zan iya in samu in cire abina cikin sauki in gama toh lailai wannan yanada mutukar amfani ga manomi ya zauna ya duba da kyau ya kuma san abun da ze yi a duk lokacin da ya kamata abun da zan ƙara bada shawara a kai noma tana da mutukar amfani kwarai da gaske saboda haka duk wanda zaiyi noma yayi takatsantsi ya san abun daya kamace shi ya san kuma abun da zaiyi yauwa shi ne a taikaicen takaitawa sai kuma maganar karshe da zan yi a wannan shi ne ya danganta da irin iri da ka samu da zaka shuka irin nan akwai su iri iri akwai irin su masar, wake gero, dawa da de sauran su kuma kowanne da inda ake shuka shi kuma kowanne da inda ake kula da shi kunga komai yana son ilimi da sauran su toh lailai ina bada shawara da sauran su wanda zaiyi noma ya tsaya yayi abunda ya kamata ya dace.

Toh shi kuma wannan maganin feshi ne wannan maganin feshin ana amfani da shi ne a gona wajan kashe kwari da de wayansu hallitu dai na na kwari na da suke cin abinda ka shuka su ɓata ma abinda ka shuka toh lailai ya zama dole a yayin da ka samu gona kayi shuka kayi noma sai kayi feshi lailai kayi feshi kuma kasan irin feshin ma da zaka yi akwai shima feshin ma mataki, mataki ne, akan yi feshi matakin na farko azo har na biyu da de sauran su kafin a cire abun da ka shuka toh kunga maganin fesin nan yanada mutukar amfani ga manomi be so samu ma kafin kayi shukan ka nima maganin feshi wanda zaka yi zaka yi bayan kayi shukan toh kunga ko maganin feshi yana da mutukar amfani kuma kamar yadda kuke gani wannan maganin yana ga amfani sosai a gona ana feshi ana fesa shi a koda yaushe bayan anyi shuka yana taimaka ma shuka ya raine ta ta taso da karfin ta duk abinda zaiyi kawo mata matsala yakan kashe bayan ainyi feshi se noma ya biyo baya to kunga yana da amfani bacinma haka ana iya feshi a gidaje haka irin cikin gari da dai sauran su irin yanayin mutanen al'umma da dai sauransu akan iya musu feshi na magani wanda zai taimakesu da sauransu toh kunga koh inganta lafiya da dai sauransu toh kunga yanada mutukar amfani wannan feshi kuma feshin iri-iri ne na magunguna iri-iri akwai feshin wanda ake yi na mutane akwai kuma feshin da ake na dabbobi, akwai feshin da akeyi wa shuka toh lailai yana da amfani maganin feshi kaman misali ni dai kafin inyi shuka kafin inyi shuka bayan na tanadi wurin da zanyi shuka na tanadi iri na toh maganin feshi lailai zanyi zan nema na gaba wanda zai taimakeni inyi shuka na cikin aminci da dai sauransu.

Kaman yanda kuke gani wannan wani manomi ne da ye shuka ye shuka ye shuka dankali, to gaya nan kaman yanda kuke gani ya bashi kula yayi shukan kaman yanda aka ce ayi, kaman yanda ake yi ya shuka ya bashi kula iya kuladda ze iya bashi, yana kula da shi yana kula da shi har yakai matakin cirewa to kuma gaya nan yana cire shi cikin aminci to kunga ga manomi wanda yasan abinda yake yi yana samun gurin shuka ze shukan kaman yanda ya dace kuma ya cire shi a lokacinda ya dace, to kunga wannan abunda ya shuka dankali ne a hausance a hausammu a hausammu a hausance namu nan hausawa dankali yana da amfani sosai dan yana temakawa a cikin so a cikin al'ummammu na hausawa, ko mutin be girki ba ze ɗan samo shi ya soya da de soransu haka ya ci, to kunga yana da amfani ga manoma yakamata su gane su dinga shuka shi lokaci bayan lokaci, su dinga shuka shi koda yaushe saboda yana da amfani sosai, wannan shawara ne ga wanda yana so wanda yake da sha'awan noma ye abinda ya kamata, shuƙe wannan noma ɓangare ɓangare ne akwai ɓangaren da dama da zakai shuka kuma ka samu amfanin shi inda ze temakeka to haka shima wannan duwwanda ya shuka shi ze ze ze temake shi ya temaki kuma al'ummanshi baki ɗaya, bayan ya temake shi ze samu da wannan abinda ya shuka ya ɗebi wanda ze ci ze iya siyarwa kon kuma ya bada kyauta ga mabuƙaci, wannan dankali da kuke ganin shi yana da matuƙar amfani a al'adammu na malan bahaushe, dan ko mutin be girki ba ze iya dafa shi ya ci in kuma ba ze dafa ba ze iya soyawa a ci kuma ana magani da shi a hausa, a hausance a hausammu magani ne na gargajiya, yana ƙara lafiya da kuzari, to kunga kau dankali yana da matuƙar amfani, hauwala yau manomi inde ya samu wuri me kyau da yakamata ya shuka shi kuma ya bashi kula ze cire shi cikin aminci in kuma be bashi kula ba ze cire shi ir ir riɓaɓɓe riɓaɓɓe da de sauransu yaga abun de diyya gantale, ya gantale bema wani jin daɗinshi, to kunga yana da amfani sosai wannan abun a hausammu. Ni dai ina me bada shawara ga wanda ze iya shuka wannan abun.

wannan radio da kuke gani yana da matuƙar amfani sosai ta kasu gida da yawa bara in fara ta farko wannan radion da kuke gani a gona wani manomi ne yazo ya ijiye ta yana aikin sa dan tana ƙara mai um ƙwarin gwiwa da jin daɗin aiki yana saurara yana aikin shi yayi ya gama cikin sauƙi kuma wannan rediyon da kuke ganinta tana taimakon shine saboda beda abokin rakiya rediyon nan ita ce abokiyar rakiyar shi um [um[ misali ita ce abun um itace abokiyar shi ita ze saurara um ya fahimta da wasu abubuwan da yake so ya fahimta da dai sauransu kuma ita ne jigon rayuwan shi um a gona ita take taimakon shi sosai wannan to lallai wannan rediyon tana da amfani sosai se kuma abu na biyu ga wanda yake gida yana zaune ita take taimakon shi ita take taimakon shi sosai um ita take taimakon shi sosai um ita take taimakon shi sosai wannan rediyon yana zaune a gida um ze samu ze samu sanarwan saƙo daban daban ze samu sanarwan saƙo daban daban da dai sauran su harya samu ya cimma abinda yake so se kuma na uku da shi ake kai ziyare ziyaer gidan rediyo ga waƴanda basu da waya namu salula irin na zamani wanda zaku kira ɗan uwa ku gaisa se dai a kai gidan rediyo akai a gaisa da kowa da kowa da dai sauran su to kunga rediyo tana da amfani sosai rediyo da kuke ganin ta um ga manomi ita ce abokiyar rayuwan shi a gona beda wanda ze zauna dashi se wannan rediyon rediyon nan da kuma kuke gani da ita ne um take ƙara mai ƙwarin gwiwa wajan gudanar da aiki kaman yadda kuke gani gata nan a ijiye gata nan a ijiye a saman bishiya yana aikin shi kuma gata nan kusa da gata nan kusa da shuke shuke da yawa shukan nan ya haɗa da ya haɗa da su masara ne masara wake da dai sauran su

kamar yadda kuke gani wannan ayaba ne curi ko in ce nono ga yinan um bishiyanta ne a ijiye to kaman yadda kuke gani ayaban nan tana da amfani a jikin ɗan adam kuma a hausan ce hausawa sunce ayaba magani ne ga ɗan adam yauwa shi yasa zaku ga ko mare lafiya ne ko wanda gajiyayye ne kasalalle da dai sauran su yakan ɗan samu yaci ayaba kuma ta ɗan ƙara mai ɗan ƙarfi da dai sauran su magani ne kaɗa a hausan ce namu to kun kunga ayaba tana da amfani tunda amgani ne a hausa a hausance magani ne ko a ma ilimin kimiya ne na yanzun da fasaha da dai sauransu ana sarrafata ta wata hanyan da zata taimaki ɗan adam um akan haɗa ta akan sarrafata ta zama magani na bature daban daban akan sa um ta zama vitamin C da dai sauran su irin magunguna na malam bature to kunga tana da amfani to se in dawo kuma ɓangaren noma to manomi shima in yace zeyi noman ayaba to yana da amfani saboda magani ne a hausance kuma bayan um koma bayan magani kuma ze samu riba biyu ya shuka ayaba ya bashi kula yakai matakin cirewa ze cire ya ci ya kuma siyar in ya siyar shine um masu siyan shine se suje su sarrafa shi yanda suke so to kunga ya samu riba biyu to kunga shima ko wanne irin ne ɗan adam yace zeyi yana da amfani to kunga ayaban nan tana da amfani sosai ƴaƴan itaciya tana daga cikin ɗaya daga cikin ƴaƴan itaciya masu gyara jiki masu sa jiki lafiya masu ƙarawa jiki ƙarfi da dai sauran su to kunga ayaba tana da amfani sosai a jikin ɗan adam to ya zama dole ko muce ya kama ta mutum yai lissafi ya kamata ɗan adam yai lissafi in zeyi noma yayi yanda ya dace